Perɛte la biŋ ka bondirii a bebe. Bɔɔdekyeene bebe, kaa bɛŋ ne mui meŋ bebe. Taalea bebe, ka gyɛnlee bebe. ka wo pãã de vaare mine a dɔgle a bonderee zu poɔŋ.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

Nobɔ yaga lɛ la be a kyɛ poɔ Dɔbɔ bebe ka pɔgebɔ meŋ bebe bibiire meŋ paale laa ba poɔ a dɔɔ kaŋ naŋ waa nasadɔɔ zeŋɛɛ la kyɛ kaa pɔgebɔ mine meŋ a zeŋ ka bibiire zeŋ ba gbɛɛŋ dɔɔ kaŋ meŋ gyɛŋ yi gaa te are la o yoŋ.

Pɔgeba la a are. A pɔgeba nyɛ su la kaaya yaayi. Ba nyɔge la taanuuri a tẽɛ ka do saa sola panɛlɛ ayi meŋ biŋ la aba niŋeŋ ka ba are kɔŋe.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

Pͻgesaraa la are a seԑ toraza zeԑ. A die poͻ zaa waa la pelaa lԑ. bondirii maaloo die la. A pͻgesaraa puori, teebol bebe ka o fooni a dͻgele a teebol zuŋ.

Polisiiri la su ba kaaya sɔglɔ vɔgle ba kpolo dɔɔ kaŋ be la bamine kpakyɛga kaa kaŋa a nyoŋ a dɔɔ taa kyɛ ba lɔre kaŋa gyaŋ yi te are la a dɔɔ nyɛ naŋ are ba sonsogle su la kpare pelaa.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

Noba yaga lɛ bebe ka ba e te sigre konpita ane kõɔ banyuure peɛle la biŋ die poɔ ka nensaala nu a saa kaa bonsɛgra a meŋ bibiiri ane Nenbɛre zaa lantaa.

Pɔɔ la a maala bondirii o dugle laa bondirii mine a bare a kyɛ de suree a tuŋ laa poɔŋ o murɛɛ laare kyɛ ka bondimaale talaare a ngmaa golleŋ o.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

Neŋyaga la are a ͻnnͻ kõͻ. A kͻŋ ͻŋ laare kyoŋ la yaga lԑ. pͻge kaŋa gyԑne yi te arԑԑ la a de wagyԑ leŋ o nyaaŋ a kyԑ pԑgele orͻba kaŋa. Ka pͻge bԑroŋ kaŋa meŋ are a laare naŋ biŋ na sԑŋ a seԑ gondoŋ sͻgelaa koo yugiloŋ ba poͻrͻ.

Bibiiri yaga lɛ la a ne Pɔgeba la be sori kaŋa poɔ ka teere yaga yaga a be a be ka yiri kaŋa meŋ are a ba puori kyɛ kaa bie kaŋa seɛ kuri a su kparo ko'o zage zage kyɛ koo wiɛ o nyɛmɛ a bare.

Tabolɔ la biŋ ka dakogre ane tabol biŋ a be ka bibile a be a be ka poolo meŋ be a be komie pare tabol zu ane laare kaa.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

Pɔge la zeŋ a maala bondiri. Seleba dɔɔle la a kolpɔ... a kolpɔɔte zuŋ kyɛ ka orɔbare a biŋ kɔge a pɔge k'o pɛgele soɔ o nu poɔŋ. A pɔge leŋ la zutara.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

Lɔɛ naŋ maŋ tuo teŋa kaŋ poɔ la ka dakogre ane tabol biŋ a be ka bibile a be a be ka poolo meŋ be a be komie pare tabol zu ane laare kyɛ ka lɔɛ mine meŋ gaa te zoro sokoɔraa zu.

Dɔɔ ane o pɔge ne ba biiri la be gɔdo zu a biiri eɛ bata kaŋa naŋ kaa bile lɛ kyɛ ka bayi eŋ a kyɛle bazaa.

Soogyɛre banuu la a soogyɛ kaŋa gaŋ la teŋɛ faloo lɛ kyɛ ka soogyɛre bayi dɔɔ teŋɛ ti o taa a ba bayi meŋ arɛɛ la ka kaŋ kori o bɔgɔ.

Lͻre kaŋ la biŋ a kyԑ koo waaloŋ waa nyԑ vaare. Pͻgebͻ mine bayi meŋ arԑԑ la kaa pͻge kaŋa pԑgele baagere ane bibiili bibiiri la, a bibiiri waa la sakuuri sakuu biiri. Dͻͻ kaŋa meŋ zͻͻ la o moto a vͻgele kpoli a kyԑ de boma a eŋ a o nuuri poͻ.

Polisere la a digre dɔɔ kaŋ kaa dɔɔ leɛ kaala a zoro kaa porise kaŋa zɛge o gbɛre a na teɛ a dɔɔ pareŋ a porise ŋa vɔgle la kpogle nobɔ yaga meŋ paŋ be laa puoriŋ a kaara ka mine ngmaara fotorre.

Lɔre la nyɛ sori poɔ yeluraa a lɔre ŋa ŋmore la o zaa ka vūūkpinnime a pãâ are kɔge ba su la a ba tontonkaayaa kyɛ k,a vūū vūūkpinnime lɔɔre meŋ gyɛŋ yi a te are.

Neŋsaale beɛou la be a kyɛ poɔŋ poriserre meŋ be la ba poɔŋ ka ba de kuree a bige ne a zie ka nobɔ boɔrɔ ka ba gaŋ la a kuree kpɛ wa ka poriserre meŋ paŋ daara a nobɔ bara.

Noba la ka ba dorɔɔ a mare dankyini poɔ ba waa la pɔgeba ane dɔba a dɔba ba su kpare kyɛ ba seɛ la gondonni k,a pɔgeba meŋ su kparekyɔɔtɔrɔɔ kyɔɔtɔrɔɔ.

Dɔɔ kaŋa la dɔɔ, teŋɛ. Kyɛ ka bibiiri mine meŋ a gbi dumo. A bie kaŋ are kɔge ba la a seɛ torazɛ kyoo ba su kparoo a kyɛ de o nu a logro ne o toori. Ba mine meŋ are la ba puori sɛŋ a kaara.

Tontonema mine bata la ba bayi ti kuruu a are ne. Ba zaa kpɛlɛŋ bata su la ovarɔɔl yaayi a kyɛ vɔgele zupili peɛle meŋ

Noba gyamaa la zeŋ die poɔ ka vūūnee uri a nyɛne a die kyɛ kaa die takoe meŋ e kyaane kaa dendɔɛ mine meŋ a e kyaane.

Nobɔ la zɔɔ wie pɔgebɔ ane dɔbɔ a wie mine waai bɛrɛ ka mine meŋ waa bilii baare meŋ be la a be a wie mine meŋ taa la a wie lɔɛ ka nobɔ zeŋ a wie lɔɛ poɔ.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

Pɔbɔ bayi ane dɔɔ la. Ba vuunee la a de ba nuuri a erɛ ne teere naŋ sɛlle. A ba puori sɛŋ begeraa teere ba de la teere a maale ne begeraa k'a waa zuu lɛ.

Dɔɔ ane biire bata la a dɔɔ zeŋɛɛ la kyɛ kaa bie a are pɔɔbilii bayi ane bidɔɔlee bonyene kapure biŋ la ba niŋeŋ ka magdabilii a eŋ a kapure poɔ.

Bibil biliibilii mine la zeŋ ka bɔtɔre biŋ ba niŋe poɔ. Ba de la dɛre biŋ a tiili a daŋkyini ka a bibiiri do te zeŋzeŋ a dɛre zu poɔ. Bipɔɔyalee kaŋa zaa ba kye ba poɔŋ.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

Nobɔ la tuo kūū daga ba su la kaayɛ yaayire ba gyamaa zaa meŋ toore la nɔwoore ka ba mine meŋ gyɛŋ yi gaa ti are a lire ba nuure ka kaŋa su kaayaa kaa waa tɛɛtɛɛ lɛ.

Pɔgebɔ la zeŋ a vaare wagyɛre pɔge ba zuree pɔge kaŋa meŋ ire arɛɛ la kaa wagyɛ kaŋ pɔge o zuŋ kyɛ koo paŋ are kɔge blakbɔɔde kyɛ a mine meŋ gyeŋ yi gaa te are ka kaŋa lire o nuure.

Lɔɛ ayi la, a nyɛ sori poɔ yel-uraa. Lɔzeɛ ane lɔpelaa. Kaŋ zaa maŋ ŋmɔgelɛɛ la a sãã o zaa. A lɔpelaa sobɔ do te yagere la a sobiri poɔ koŋkogiri begeraa kaŋ ba naŋ eŋ. Porosir lɔɔr kaŋ do te gyaŋ yi te arɛɛ la.

Noba la su kparekyɔɔ kyɔɔ a be a a bebe a ba mine kpare waa la doɔ ka ba mine meŋ kpare a waa sɔglaa ba are arɛɛ la teli teli lɛ ka ba mine meŋ gyɛŋ yi te are tɔɔre zaa ka ba leɛ kyaare taa.

Kuori deme la ba su la kaayɛ sɔglɔ ka ba mine su kaayɛ sɔglɔ ne zeere a laŋtaa ba kyaare la katawibɛrɛ kyɛ ka kaŋ sobɔ a tuo gaŋgakpoŋ ka ba paŋ tuuro.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

Lɔɛ la a kyogilikyogili taa ayi ayi a lɔɛ mine waa la doɔre kaa kaŋa meŋ waa zeɛ pelaa ane vaare dɔɔ kaŋ are laa be a lanne dankyini a kaara.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

Nobɔ yaga lɛ la zeŋ ba zeŋ leɛ la ba poe kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ a te kyɛnɛ waana tabolɔ biŋe laa ba niŋe poɔ ka laptɔp a dɔgle a tabolɔ zu poɔ.

Nobɔ bayi la a zeŋ a waa neŋsalesɔglɔ kaa kaŋ a la yaga lɛ kyɛ ka nu meŋ de bondirii ane laa teɛ a pɔɔ kaŋ naŋ zeŋ o ba laara kyoo suee kparezeɛ.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

Teere mine pare la ka yiri kaŋa are a be kyɛ kaa bipole a de gangaare yeere ba kɔkɔre poɔ kyɛ kaa kaŋa seɛ kuri wogi kaa gbɛɛ e peɛrɛ peeɛ kyɛ ko'o de bonziɛ le o zu.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

Nobɔ la a tuuro zie ba miilimiile la mɛmɛrɛɛ a te waa dɛgɛ lɛ dɔɔ kaŋ meŋ su la kparepelaa seɛ kurigbɛngmaara ko e pelaa koo are a tɛne zuŋ a kyɛ kaara.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

Bibiiri ne Nenbɛre la zeŋ ka ba de ba nuure tuŋ eŋ laa poɔ ka bondire be a laa poɔ a Nenbɛre ne a bibiiri mine taa teɛ ka bamine meŋ de ba nuure a tuŋ eŋ a laa poɔ.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

Die poɔ la a die poɔ zaa waa la pelaa lɛ ka vūūnee a yɛ uri uri kyɛ kyɛɛya dakoge meŋ paŋ biŋee la ka kapuro dɔgle a dakoge kaŋa zuŋ kyɛ ka tabole meŋ biŋ a niŋeŋ.

pɔgeba ane dɔɔba bebe ka bamine taa konpitare ka bamine meŋ zeŋ ka bamine meŋ are ka bamine su kpare sɔglɔ kaa ba tabol nazu naŋ zeŋ leri kaare la o puori san.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

Dɔɔ kaŋ la, a vuuni, ka sola panale a biŋ o niŋeŋ, a sola meŋ bateɛ biŋ la o puori sɛŋ na. Neɛ kaŋa meŋ gyɛŋe yie la a gaa te are kɔge die kaŋa a kyɛ kaara.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

Yiri la ka ba penti ne penti doɔ koo are kodu teere are laa yiri dampuoriŋ ka teere mine meŋ a are poɔ a be neɛ kaŋ zeŋ la a die dendanoɔriŋ.

Dɔɔba bayi ane pɔge la be sori kaŋa poɔ ka teere yaga yaga a be a be ka yiri kaŋa meŋ are a ba puori kyɛ kaa bie kaŋa seɛ kuri a su kparo ko'o zage zage kyɛ koo wiɛ o nyɛmɛ a bare.

Tontonnema la a tonɔ tommo ka dɔɔ kaŋ a zɛŋ kuruu a kyɛnɛ ne la kaŋ meŋ a zɛŋ taaboɔ kyɛ vɔgle zupilzeɛ ba mine meŋ do yagle yagle la a dankyini zuŋ a tonɔ a tommo.